Bakhayokho Bakhayokho

dëgg la
from Mali ngeen <hesitation> Coulibaly Doumbia Bakhayokho <noise> <hesitation> Diarra yëpp c' est la même chose <laughs> ñoo bokk train bi

mu ne képp koo xam ne rek bëgg nga dugg si émission bi nga xam ne tey ñu ngi koy waxtaane fii muy mbirum Apronstar nekk loo xam ne day dimbali baykat yi si li nga xam ne mooy seen seen seen gàncax gi <noise> ba ba mun koo aar loo xam ne yenn mala yi duñ ko mun a yàq <noise> mun nga woote si 77 196 41 94 <noise> ma bamtuwaat ko 77 <noise> 196 <noise> 41 94 numéro boobu moom mooy numéro SK FM képp ku si woote rek bu soobee yàlla si émission bu mel nii wala émission bu mu munti doon rek <noise> boo si bëggee dugg rek di nga si mën a jot

président <noise> tey lan mooy <noise> tey bëggoon naa nga wax ñu li nga xam ne mooy ngëneel yi <noise> avantages yi parce que mbir <noise> <hesitation> président <hesitation> dama bëggoon nga wax ñu li nga xam ne ooy avantage bi maanaam ngëneel yi nga xam ne tey am na si jiwam parce que avantage daf si am

ngëneel yi li nga xam ne tey moo siy <noise> li gën ba nit ki war fa mën a dugg lan moo war a tax nit ki war a mën a daal <hesitation> sawar wala boog mën a dugg si li nga xam ne mooy <noise> <hesitation> mbir moomu projet bi waaw

<noise> leb fa crédit

<hesitation> jërëjëf <hesitation> président <noise> li nga wax am na solo <noise> mais man dafa am ba léegi loo xam ne <noise> bëgg naa nii mu leer parce que da ngeen am produit boo xam ne day aar gàncax day bokk nga ne boo ko foo ko def day wut day tey da nga xam ne

mën la nga la nga moo xam gerte la moo xam dugub la même boo demee di ko jaay sax di nga si gis kii bi mais moom da fa da fa wuuteeg engrais parce que engrais defe naa dafay tax mu gën a jebbi waaw

mais ñoom ñaar mënuñoo ànd <noise>

10 grammes

<sniffs> dina ko aar ba ba <hesitation> ba ba muy ñor te dara du ko yàq <noise> kon nag mbokk yi Apronstar nekk fii si Saalum Diané nekk ku kuréel goo xam ne wala réseau boo xam ne Dóor waar la ñu ne la ñu tudd

ku si mën a ku leen bëgg a jot mën ngaa woote si 77 092 22 41 wala nga def 70 206 93 01 ba léegi di nga jot ku énu naan Aliou Ndao di président réeau Dóor waar <noise> <hesitation> prési wala nga mu ne sa émission bi nag ku si bëgg a dugg mun nga woote 77 <noise> 196 <noise> 41 94 képp koo xam ne am na loo war a bëgg a laajte rek bëgg ko xam si réseau Dóor waar te ñun jotuñu koo laajte rek yaakaar naa boo si duggee di nga ko mën a xam <noise> <hesitation> Bakhayokho <coughs> <hesitation> wax est ce que mën nga wax tuuti li président wax léegi si bambara
waaw
<hesitation> jërëjëf <hesitation> Bakh Bakhayokho <hesitation> xaw ma déggu ma bambara waaye li nga wax dafa mel ni am na solo <hesitation> damay ñëwaat si président <hesitation> président tey moom ku bëgg yow yéen ñi nga xam ne yéen ay membre tey coopérative <noise> <hesitation> membre coopérative bi tey lan mooy një lan mooy avantage yi yaakaar naa am na ay avantages bokk si ah <noise> wala wala réseau bi kenn mënatu si bokk ku si bëgg a bokk war na mën a bokk

waaw donc léegi lan moo war a tax ma mën a bokk ci kuréel googu ak <hesitation> naka laa si mën a bokkee

allo
allo oui
<hesitation> allo <noise>
allo oui
waaw ñu ngi lay dégg yaa ngi en direct si SK FM <noise>
waaw man damaa woote léegi seen émission bi
waaw <noise>
<noise> dama dégg ñuy wax [pif]
mu ne waaw waaw yé ñu ngi lay waxal bu baax <noise>
ñu ne ñu ne seen produit yi <noise>
waaw
seen seen pro seen produit bi <noise> ñu ngi ko amee * <noise> ak partenariat
<noise> waaw <noise>
damaa xamul nag <noise>

<noise> est ce que produit bi <noise> <hesitation> vérifié nañ ko bu baax est ce que jaar na * jaar na si service de l' état ñu xam ndax du produit boo xam ne dafay yàq jiwu gi parce que am na ay produits yu bëri yu ko yoo xam ne * kenn du ko utilisé <sniffs> <noise> ndax dañ koo seetlu ba gis ni <noise>